Rarraba bayan girbi, shi ne muhimmin mataki inda manoma suke nazari a hankali Tare da raba sabbin amfanin gonansu da suka tattara bisa halaye kamar girma, launi da yanayin gaba ɗaya. Yi la’akari da shi a zaman mahimmaci inganci mai muhimmanci, wanda ke kayyade na kowane yanki na samfur zai cigaba. Ta hanyar rarrabuwa manoma suna tabbatar da cewa, mafi kyawon ‘ya’yan itatuwa, kayan marmari ko hatsi ne kawai ke zuwa kasuwa don masu saya su more, yayin da wasu za a iya ba da umurnin sarrafawa, ciyar da dabbobi ko takin. Wannan tsarin ba kawai game da yayyafa abubuwan da basu da kyau, tgame da haɓakar hikimar girbi ne. ta hanyar rarraba amfanin gonaki manoma za su iya biyan buƙatun kasuwa daban-daban, rage almubazaranci har ma da ƙara riban su. Misali manyan sahu, suna samar da farashi mai girma a manyan kantuna, yayin da abubuwa masu lahani na iya zama sinadarai, a cikin ruwan ‘ya’yan itace ko adanawa. Gunin sha’awa shi ne rarrabawa bayan girbi shi ma yana taka muhimmiyar rawa wajen gare sharen abinci tabbatar dalafiyar abinci ta hanyar ganowa da cire duk wani abu da ya lalace ko cuta tun da wuri. Manoma suna hana yaɗur lalacewa har zuwa sauran kayan amfanin gona yayin ajiya da sufuri.

Rarraba masara da aka girbe muhimmin tsari ne, don tabbatar da inganci da amncin amfanin gona. Da farko masarar da aka girbe tana yin tsaftacewa don cire tarkacen gonaki,, ragowar shuka, ƙasa, duwatsu da dauran abubuwwan da ba a so. Bayan haka kuma ana cire hos wanda ya haɗe ya haɗa da cire ɓangarori waje daga cokalin masara,. Mataki na nag aba ya haɗa da rarraba da rarraba masara, a na iya yin hakan ta hanyar dubawa ta gani, inda aka cire ƙwaya masu lalacewa da bas u da launi ko marasa lafiya. Bugu-da-ƙari ana iya ƙididdge masara siba girma don tabbatar da daidaito ta amfani da sikeli ko injina tantancewa. Bayan an jera masara sai a bushe domin a rage danshi dake cikinta, tare da hana gyale da lalacewa. Ana aiwatar da wannan aikin bushewa so da yawa a cikin kwandon bushewa ko amfani da na’uran bushewa. A cikin lokacin bushewa na ƙarshe, ana amfani da dabaru kamar shaƙatawa da rabuwar mana manaɗisu don cire ƙazanta masu sauƙi. Da duk wata guntuwarƙarfe dake kila za a garwaya da masara yayin girbi. Da zaran an jera masara sosai, kuma a tsaftace ta, sai a kwashe ta a cikin buhu ko kontena a ajiye ta a bushasshiyar wuri mai sanyi don kiyaye ingancin ta. Rarraba masara yana da muhimmanci don tabbatar da cewa kaya amfanin gona masu inganci ne, kawai ke isa ga masu amfani ko kuma, an ƙara sar sarafa su zuwa wasu sanfuran, don haka kiyaye ƙa’idojin amincin abinci.

Rarraba masara da aka girbe mataki ne mai muhimmanci don tabbatar da amincin ta da ingancin ta, don ci ko ƙarin sarrafawa. Tsarin yana faraway ne da tsaftacewa na farko, inda ake cire tarkacen filin kamar ragowwar shuka, ƙasa da duwatsu. Sannan a cire hos ɗin cire ɓagarorin waje daga jiki. Daga baya masara ya a yi, za ayi za a yi rarrabuwa da ƙima, wannan ya haɗa da ruban gani don cire ƙwaya masu lalacewa, masu launo launi ko marasa lafiya da kima. Kima ta aamfani da rariya dan cin ma daidaito. Sai a bushe masarar da aka ware don rage danshi, wanda ke da muhimmanci don hana ƙura da lalacewa. Ana yin wannan yawancin a kwandon bushewa ko busar da injin injinan. Matalan tsaftacewa na ƙarshe sun haɗa da yunƙurin cire ƙazanta, masu sauƙi kamar ƙura da ƙaya da rabuwar maganaɗisu, don kawar da duk wani tsuttsurar ƙarfe da kila an garwaya a ciki yayin girbi. Da zarar an tsaftace shi sosai kima an jera masara sosai ana tattara masara a cikin buhu ko kontena a adana shi, a bushasseyar wuri mai sanyi don kiyaye ingancinta. Waɗannan matakan da suka dace da, suna tabbatar da cewa masara mai inganci kawai ke isa fa masu saya ko kuma ana amfani da ita don ƙarin sarrafawa, kiyayen ƙa’idojin amincin abinci.